Issi bitane giyaa biidi naa''u biran milaacca shammidi caamaa wottiseenaan diggiya cuggunttaa qanxxichchiidi caammaa shammiidi wottanawu danddayees.

issi izzzawu ba de'iyoosaappe hara sohuwa baaanawu koyikko ba kiisiyan marccuwa oykkanawu koshshees. Qassikka bullulliya kaamiyan bulullidi ba baanawu koyidosaa biidi simmanawu koshshees.

Aaho ogee kiyidaagan daro asayi mittaa maxiyogaaninne kasaliya xuuggiyogan banttawu daro xiqimiya demmidosona.

Attuma na"aa aayyiya yelu tiyettikko marccu daaboyi tiyetto. Ayssi giikko gaaraa woridi, bazzo biidi worido gaaraa suuttaa ekkidi huuphiya tiyettidi, kawua sinttan eqqidi haasayanaayyo qexenne gibeenna.

Asaa xoossi hayqquwappe ashoppe attin issi issi gallassi nu toggiyo transpportiya be'idi guye simmana koshshiyogee erettidaba ayssi giikko transpportte biyo goomay xuuqqikko asay hayqqi aggiyo gishassa.

Giyan itimaa bayzziyo sohuwan eceree hayqqidaagee di'oy ehiidi haattaara issi diraa shiiqidi asaa xinqquwan wurssiyagee daro asaa uluwan cooshshaa yeddidi bolccocayiiddi hachchi pee'i aggiis.

Laa hanna na'iya asa malatayiyye xalahe malatay, bidintta milatiyara yaagidi cayiyogee qillicce gidennee. Ha na'eeyyo ay puulattidabee, oyssaa tiyettada qinxxalliyara goggiyaro pala sawawusu giyogee cashsha gidennee.

Masqqalay gakkidagan kininttuwa ushshaa ganjjiya gattida na'ay ganddi gaaridi nu matan kunddi agiis. Iray bukkidaage di'oy goggiyaagee a bollaara paxxa goggidi biyoodekka ba hanota daraja erenaw danddayibeena. La asaa eeshshappe Xoosso tana ashsha!

Issi katta keettan santtaa anccidi tamman wottidoogee ka'idaaagaa bollan shunkuruutiya maxxiniya qimmemiya barbbariya yeggidi dumma dummabaa yeggidi kattanawu danddayetees.

Sooni go'ettiyo miishshatuppe issoy urqqa miishshaa, he urqqa miishshaappe issoy bashiyaa bashee oyttaa komppanawu maaddees. Jabanaay tukkiya essidi uyyanayo maaddees.

Mittaa ayfeti naa"awu shaahettoosona. Miyo mittaa ayfetanne maanawu maaddenna mittaa ayfeta. Miyo mittaa ayfeti miikko asaa naatussi qumatettawu maaddoosona. Maanawu maaddenna mittati asaa naata qohoosona.

Tukkiya uyanaayo koyrottidi giyaa biidi tukkiya shammid ehettees. Ehiido tukkiya so ehiidi sha meeccidi shaayeetees. Shaayidoogaa bashshiyappe kessidi udulan qolidi caddidi tamman jabana wottidi penttida jabanan qolidoogaa sakanidaagaa duuqqidi uyeetees.

Maxxaafaa giyogee luxetta keettan biidi tamaaranawu maaddiya maxxaafatikka de'oosona. Qassi woossa keettaa biidi tamaariyo xoossaa qaalaa maxaafatikka doosona. Hara hara woraqatatikka doosona.

Xoossaa qaalaa bollan sabanchchay yexxiiddi "I xoossay ta henttanchchaa I heemmishin ayibinne paccenna aaca qooruwan heemmes shemppo haattaa kuwaa garssawu yaa zaaridi laagges" yaagidi yexxes.

Nu heeran tukkiya ayfiyaa tokettees tukkiya ayfiyaa tokkidoogee laatamanne issinni galassappe guyiyan aaccees. Accidaagaa haattaa ushshidi wottidoogee de'iyaagaa shodettees. Shodidi harassaa zaarettidi tokkanawu dandayettees.

keehippe puulatiddi lo''iya xeelanawu maaddiya mittaa qanxxin mittappe masettidi merettida issi issi iqaa quma massobiya oottanawu maaddiyaa miishshaa